Noba bayoɔbo la are a kyɛ ba zaa e la dɔbɔ ba banaare su la kaayaa ka a yi taa a e kaaya dɔre ka a zupile meŋ e dɔre ka bata meŋ su kaayaa bayi meŋ su kaayaa ka a meŋ yitaa a e kaaya ziiri ka kaŋ zupili e a kparoo zupili ka kaŋ den e kpoɡele kyɛ ka o yɛr woɔ ka a woɔ e wosɔɡelaa kyɛ tõɔ ziiri.

Bibiiri bayoɔbo ane dɔɔ kpoŋ la be a zie ŋa ba biŋ la lantɔpure kyɛ de kyaane gelese a biŋ a biŋ kyɛ de bonne a eŋ kõɔ a eŋ boma ka noba kaa waa zie kaa nasaadɔɔ a vuune su a seɛ kuri sɔglaa kyɛ su kpare kyɔna kyɔna a de bonkaŋ pare a zu kyɛ eŋ nimikyaane kaa nudoluŋ gɔɔ saŋ kaa bibiiri eŋ nimikyaane kaa meŋ waa peɛle.

Noba waa la yaga a kyɔŋ laen a wa ka ba mine su kparepeɛle ba mine su bonsɔglɔ kyɛ ka ba de bonpelaa kaŋa a biŋ ka ba mine do zeŋaa zu ka dɔba mine do be a yi be a niŋe sogaŋ kyɛ de miri k,o gaa kpɛ a ba poɔ ka ba tagra a miri kyɛ ka koɔ biiri do be a saazu ka bonzagra bonpeɛle a be a saazu poɔŋ.

Koɔ poɔ gbori a biŋ, noba be la a gbori poɔŋ ka de pele a eŋ Zuma a zage nu kaa do saa, kyɛ kɔ su kpare pɛlaa a seɛ kuree kɔ da boɔ kɔ waa sɔglaa kyɛ ba waa baare bibile. are la a seɛ kuri gbɛɛ ŋmaa sɔglaa kyɛ taa fofowɔ sɔglaa baŋ ba polo ata a gbori poɔ.

Pɔgeba ane dɔba la kyɛnɛ lɔre biŋee la ka nembayi zɛlle aŋkorɔ kpoŋ o waa la aŋkorɔ zeɛ gaa eŋ a lɔre pareŋ a te taa a lɔre e la lɔsɔglaa pɔge tuo la talakpoŋ kyɛ taa kaŋ ne o nu a seɛ kparoŋ ka taa palaŋpigri kyɛ seɛ turɔza ka o meŋ waa palaŋpigri ane palaŋpigzeere.

Noba la zɔŋ wie a wa kyɛnɛ ba mine zeŋ l,a wie zu k,a wie mine waa peɛle a mine meŋ ka ba waa zeere k,a mine waa pelaa dɔɔ zeŋ l,a wie zu kyɛ taa tammo kyɔlemɔ ka kaŋ meŋ zeŋ kyɛ ka wie mine meŋ kyɛnɛ wie zaglaa kyɛ ka ba de boma a dɔgle a zu.

Noba la zeŋ a dire boma ba biŋ la bondire a tabol zu a tabol e la bonziɛ ka ba pare bondire ane la peɛle pirɛti peɛle bondire mine be sileba poɔ kyɛ ka dɔɔ zeŋ a taa pirɛti pelaa ane bondire a de bonziɛ a kyoŋ eŋ a be ka dɔɔ kaŋ meŋ zeŋ kɔŋ o a su kaaya sɔglɔ kyɛ meŋ de a bonziɛ kaŋ a kyoŋ eŋ a gaare ka o te do ne te manne o noɔre.

Polisiri bayi ane sogya la are lɔpelaa biŋ la ba puoriŋ a de toɔne buluu ka a sogya are kɔge kyɛ malfa kyɛ su sogyare kaaya kyɛ vɔgle zupili a polisi kaŋa are la kyɛ su a polisi kaaya nɔɔte sɔglɔ nɔgɔɔ Vela.

Aloopelee la weŋ ka pɔge araa a aloopelee puoreŋ a su kaayaa ka a yitaa a waa kaaya buluu kyɛ ko o kpogli o nu meŋ hɔɔli ka dɔbɔ banuu meŋ bee niŋesogoŋ ka dɔɔ kaŋ naŋ de wieɛ su la kparrepelaa korepelaa kyɛ kaaraa pɔge ka dɔɔ kaŋ meŋ araa puoreŋ a meŋ su kaakii woge torozɛ ane kprrenuuri kyɛ ko o zu kpalii.

pɔge gyamaa la are ka dɔbɔ bayi te yi are ba nimisɔgɔ a dɔɔ kaŋa kuri naŋ waa buluu kyɛ ka o de kpare sɔglaa su a de kparelee kyɛ eŋ nuwoore ka a e bonzeere a vɔgle zupili ka dɔɔ kaŋ meŋ are la a su kpare sɔglaa zee boŋ wogri a su kpare sɔglaa kyɛ vɔgle zupili kyɛ ka ba eŋ nɛne pɛrɛtɛre poɔ a biŋ.

Nobɔ bayoɔ la be a zie nyɛŋ ba su la kaaya yaayi ba su la kaayaa a de nɔwoore toore pɔge ba nɔɛ zaa kpɛlɛm kyɛ taa kuu kyɛ ka kuu daga be ba sensogleŋsogaŋ kyɛ nobɔ vaare yɛ be a sazuŋ ka nɔpeɛl ayi dɔ be a saazuŋ ka a nɔpelaa kaŋ de wieɛ ka kaŋ tuuro.

Teelare la ka ba seɛrɛ ba zeŋɛɛ teelare la biŋ ba taa pɔge vuunee la a su kaaya ka a yitaa ka o le o zutara ka a kaaya yitaa de o nu te a bie kaŋa naŋ zeŋ a o niŋe sɔgaŋ.

Pɔgebɔ bayi la zeŋ ba biŋ la pɛrɛte ba nimisɔgɔŋ a eŋ kaarote a eŋ kamaana kyɛ ka ba kapɔge kaŋ seŋ a nu duluŋ a su kpare zeɛ kyɛ eŋ kamaaseɛre ppɛlɛte poɔ kaŋa meŋ naŋ seŋ a nu duluŋ ka o su kparoo sɔglaa ane peɛle kyɛ meŋ eŋ a kamaaseɛre ayi a pɛrɛte poɔ a de dɔgle o gbɛɛ zuŋ.

Dakogri la biŋ ba be la dakogi koseme a de kaporo eŋ a dakogi soma poɔ kyɛ biŋ tabol a die sɔgɔ a de a kaporo kaŋa biŋ teŋɛ kyɛ ka a vūū kyaani a sazu ka ba de enfuoni boma ayi mare a dakyini poɔŋ.

Pɔge ziŋ la nu gɔɔ a su kpare pilaa ka tabol zu gaa koo pare bɔgsire a tabol zuiŋ teenɛɛ la ka pɔgeba yi be a puoriŋ a pɔge kaŋa vɔgle la zupile koo taa sɔglɔ zutalaa koo taa peɛle kyɛ ko ziŋ dakoge rɔba dakoge zu ka pɔge kaŋ are o puori poɔŋ kaŋ ziŋ kɔge o a pere nimikyaane kyɛ taa bie ko su kpare zeɛ.

Pɔɔsarelee la zeŋ o yaare la o bonzaa ayi kaa gaa tɔɔre kyɛ ko o de kusibe beŋ o niŋesogɔ leɛ o gɔɔ nu ti kyɛ zɛge hama o nuduloŋ nu ka dɔɔ zeŋaa o duloŋ seŋ a meŋ daa tu ba kyɛ zeŋ nyɔgaa daa taa kyɛ hɔɔle zupil sɔglaa.

Dɔbɔ banuu la zeŋ ba teɛrɛ la bie bayi be la a niŋe soɡa zeŋ daa zu kyɛ biŋ a bie ba senseelensoɡaŋ ka a nudoloŋ soba seɛ ɡyɔɡeree kyɛ su kparpelaa leɛ o nu teɛ o noɔre ka a ɡɔɔsoba seɛ ɡyɔɡeree buluu kyɛ su kparsɔɡelaa ka o tõɔ ka ba bayi do be a saazu ka kaŋ seɛ kursɔɡelaa kyɛ su kparpelaa kparkyõɔnɔkyoɔnɔ ka dɔɔnyaŋaa zeŋ a ba puori poɔ a su daɡakparoo kyɛ vɔɔl zupilpelaa .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

Noba la a erԑ kͻͻ-dԑnne yԑlԑ. ba su la kpare ka a kpare yitaa. Dͻͻ be la a nimisogͻŋ a eŋ nͻͻteԑ sͻgelͻ kyԑ eŋ sͻgesere dͻre ka tõͻne zeere kyԑ su kparoo kpare pelaa, ka a kparoo nu tõͻne dͻre.

Mɔtori la a noba zɔɔ ba e la.noba banuu ka nenbayi su kpare kaa waa dɔre kyɛ ka ba seɛ kuri kaa waa dɔre kyɛ kyuoni sɔgelɔ ka bayi bata meŋ su kpar kaa waa buluu kyɛ meŋ seɛ kuree kaa meŋ taa buluu ka waa zeɛnkyɛ ka moɔ be ba nu duluŋ seŋ

Noba banii la zeŋ ba e la pɔɡekponne bayi ane bibiiri bayoɔbo ba biŋ la bondirii ba sonsoolensoɡa ba eŋ la a bondirii laapelaa poɔŋ a bondirii e la mui ane bɛŋ bibile de la o nu tuɡi ka a pɔɡe de tere a tuɡi a bondiriŋ kyɛ ka ba de tere a pare a tabuli zu ka bibile a zeŋ a taa tere a su kparbuluu.

Nansaaleba la zeŋ nasadɔbɔ ne nasapɔgeba ne nasabiiri ba biŋ la tabol pelaa ba nimisɔgɔŋ ka bondirii pare a tebol zu ka a bondirii be la pelete peɛle poɔ ka ba de tere eŋ a poɔŋ.

Bonzaare la a biŋ ka dɔɔ ne pɔgeba a are teere be la a zie a e la te wogre dɔɔ ne pɔge be la kõɔ poɔ kaa dɔɔ su kuri kaakee pelaa a leɛ o puori toɔlaa pɔge kaa pɔge meŋ seɛ kparo a nyoŋ a kparo wire ko'o do saa kyɛ ko de wagye seɛ ŋma kyɛ ko'o be a kõɔ poɔ.

Pɔgesera bibile la are ba su la kaaya tɛɛtɛɛ bamine su la kaaya kaa sige te poɔ ba gbɛɛ a poɔ ba zie zaa a pɔgesera su la boŋ kaa kparo waa ziiri kyɛ kaa kparo waa kpare nuwogre ka seɛ e yɛloŋ ko are teɛ puli kaa kaŋ su kparo ko'o waa buluu wagye ŋma o kɔkɔre poɔ.

Noba la are ba e la nenyaɡa a are kyɛ ka ba mine ɡbi dumo ka ba mine a dɔɔ teŋɛ a mine na ɡbi a dumo su la kaayayaayiri ka dɔbɔ are a nuɡɔɔ a su kparziiri kyɛ seɛ kurpelaa ka a nudoloŋ su kparziiri a seɛ kursɔɡelɔ.

Mõͻ la are, ka noba be a mõͻ poͻŋ, ka teere bebe. A noba naŋ be a moͻ poͻŋ, ba mine yԑre la woore kyԑ taa a mine ne ba nuuri. Ka ba mine tuo ba deme. Noba be be na a nimisogͻŋ a are, a su kpare sͻgelͻ ka ba mine are, noba naŋ gԑrԑ ka ba mine su kpare sͻgelͻ kyԑ yԑre kuri sͻgelͻ.

Bɔl la a are ba biŋ la tabol mine a be a de bonsɔglaa pare a de kapu pelaa mare a ŋma felaware eŋ a biŋ dakogi na kaŋ a namine zenmaa zeŋ o zu koo biŋ a nudoluŋ gɔɔ saŋ koo biŋ dakogi kusimɛ a de kapure eŋ a o poɔ kyɛ ka felaware be a o puori poɔ.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

noba la zeŋ ba waa la nenyaga ka pɔge zeŋ a vɔgele kpogle zeɛ kaŋ meŋ zeŋ o vɔgele la moɔ zupili kyɛ zu kpar zeɛ ka pɔge meŋ seɛ kuri sɔgelaa a eŋ boma bɔtɔre poɔ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

Bibiiri la ba e la bibiiri banuu ka kaŋ de nɔɔtere eŋ o nuduluŋ poɔŋ a teɛ saazu ka o taaba zaa gbola kaara kyɛ ka a bibile kaŋa naŋ be a teŋɛ a seɛ kuri gbɛŋmaa k'o da waa tevaare kyɛ o ba waa tevaare baare kyɛ ka o are ne gbɛkpala kyɛ leɛ gboli o gɔɔ nu a bare o puoriŋ kyɛ su kpare zeɛ.

Dɔɔba ane pɔgeba la be a kyɛ kaa dɔɔba mine are bamine are deŋdeŋ ka bamine zeŋ teŋa bamine poɔ ka noɔ woɔre ba noe bamine meŋ ba poɔ kyɛ ka ba biŋ baagere ba le la mire ka dɔɔ kaŋ zeŋ a leɛ o nu ti o baagi sɔglaa ka dakogre are ka bibile meŋ zeŋ a nudoluŋ san a meŋ su kpare sɔglaa kyɛ de kpare pelaa a su vɔgle zupele.

are dendeŋɛ ka ba mine zeŋ a ba na naŋ are dendeŋɛ su la kpare peɛle kyɛ eŋ nɔwoore ka ba mine su kpare buluu kyɛ meŋ eŋ nɔwoore.

Ba biŋ la tabuli sɔɡelaa a de boma dɔɡele laputɔpu be la a tabuli zu ka kɔpupelaa ayi bebe ɡane bebe ka ba de makedalee dɔɡele a ɡane zu kyɛ ka a makedalee kaŋa meŋ biŋ ka bone ba na maŋ ŋmɛnɛ ennɛ peepareŋ meŋ dɔɡele a e bonzeɛ.

Noba la are ba e la noba bayɔpõĩ. Ba bayoɔbo su la kaayaa kaa yi ta aka boŋyeni meŋ su kaayaa kaa waa o toɔraa. Ba de la taŋke kpoŋ a biŋ ba puoriŋ ko e bonsɔglaa kyɛ ka boŋyeni su la kaayazeere kyɛ kaa banaŋ su kaayaa kaa da boɔa waa tevaare kyɛ ba zaa vɔgele la kpoglo peɛ peɛle.

Nobɔ la a ire ba waa la neŋ yaga ba ngmaala ba de la taaboore a bgma ngmaabo eŋ a teɛ taa ka ba mine vɔgle zupil sɔglɔ ka ba mine vɔgle zupil bluu kyɛ ba ngma ngmaao eŋ taabo peɛle poɔ ane taabo bluu poɔŋ.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

Bibiiri la a zeŋ ba waa la bibiiri pie ba zeŋɛɛ la ka kaŋ zeŋaa nuduloŋ seŋ a leɛ o nuuri liri kyɛ su kparoŋ koo da boɔ a waa pelaa kyɛ wa la waa pelaa baare kyɛ koo de bon koo waa kaakii koo ŋmaa o kɔkɔre ka kaŋ meŋ zeŋ sugluu su kparroo koo waa kyoɔnokyoɔno zeɛ dɔre ane pelaa kyɛ ka kaŋ meŋ gaa zeŋaa kɔŋkɔgreŋ a leɛ o nu teɛ o noɔre kyɛ su kparrenuwogri koo taa sɔglɔ ne peɛli.

Noba la a zɔŋ sakeɛ ba zɔŋɛɛ sakeɛ a zuŋ ba waaɛ nenyaga kaŋ de la weɛ a iri zɔŋ a Sakere kyɛ iri o nuuri zaa a teɛ bare ka noba zeŋ tabol dakogro zu kyɛ de ba nuuri ti tabol zu kyɛ kaara ba ba naŋ zoro ka teere are a puoriŋ a ba puori poɔ.

Noba la kyɔŋ lae a kyɔŋ fuuli ba waa la Neŋyaga kaŋa zaa maŋ taa la ɔrabare o nu poɔŋ kaŋ be la a puoriŋ pɔge kaŋa be la a puori su kpare ze sɔglɔ kyɛ taa ɔraba yaga lɛ o nu gɔɔŋ ka bibile deweɛ a tusukiri ka kaŋa bebe a taa ɔraba pelaa a de eŋ o nu gɔɔ poɔ ka kaŋa taa ɔraba sɔglaa ka kaŋa la tu de weɛ a meŋ yaga lɛ o nu poɔ

Neŋ yaga la zeŋ a kyɛna na ba waa neŋ gyamaa palamɛnte yiri poɔ la a Gaana filaki be la a zie ka zie kaŋ meŋ ka ba biŋ tebol kpoŋ ka noba do be a nimisɔgɔŋ zeŋ kyɛ ka nensaaleba enfuoni yagle a gɔɔ ne duluŋ ka neɛ be a be su kaaya peɛle.

Noba la are a tonɔ kuree toma. Ba e la nembayi. Kaŋ zeŋ la teŋɛ, ka kaŋ are dendeŋ. Ba su la kpareyaayi. Ba ba la pooli dawog ko sig teŋɛ kyɛ ka bondoɔre be ba nudol a ba nugɔɔ sɛŋ kaa dɔɔ na zeŋ teŋɛ kyɛ vɔgle kpoglipelaa a kaa o niŋesogɔ.

Dɔɔ la zeŋ o zeŋ le nensaale enfuoni are la o nimisɔgɔŋ ka o de boma na ba naŋ maŋ eŋ tobo poɔŋ a ŋmeɛrɛ a eŋ o toboŋ kyɛ de kopo buluu a koro a bone kyɛ ka tiivi a mare a dakyini poɔ ka nansaala enfuoni be a tiivi poɔ.

Bibiiri bata la, a vuuni. Ba de la, oraba-bootiri, ayi a tuŋ eŋ bogi poɔ. Kaŋ taa la kur-oraba beŋ-yeni a be a nugɔɔ sɛŋ, o su la kparoo ko e kparebuluu. Ka kaŋ meŋ taa a oraba-booti a tuŋ eŋ a sonsolensogaŋ, a taa oraba-booti e la bombuluuu. Ka kaŋ be a nudoloŋ sɛŋ a meŋ de oraba-bootipelaa a tuŋ eŋ a bogiŋ.

Sakubiiri ne ba tekyare la are ne pɔge nembayi la are a pɔge kaŋ tu la kpare pelaa a seɛ toraza sɔglaa kaŋa meŋ su kpare sɔglaa toraza sɔglaa a su kpare doɔre a sakubiiri su la kaaya ka a yitaa ka a pɔge kaŋ vuuni ka a sakubie kaŋa leɛ o niŋe kyaare o.

Pɔɡebɔ bayi la zeŋ ba de la paane ba de la paane biŋ pɔɡe kaŋa niŋe soɡaŋ ka o ka pɔɡe taa peɛle ane sɔɡelɔ kyɛ su kparpelaa a eŋ tookpampeɛ a de zutalaa leŋ ka o taa ziiri ane peɛle ka a pɔɡe kaŋ meŋ zeŋ daazu a kpɛ.

Noba la kyɛne ka yie are ka teere be la a yie poɔ a yie dangɔɔmɔ penti la pelaa kyɛ ka ba pegle a yie ziiri lɔre nimisɔgo saɛ la kaa niŋe waa pelaa ka dɔɔ are a dele a lɔre kyɛ seɛ kuri sɔglaa a su kpare buluu.

Dɔbɔ ane pɔɡebɔ la a zeŋ ka pɔɡe be a ba niŋe soɡa a su kparoo ka o e tevaare kyɛ waa sɔɔlɔsɔɔlɔ peɛlepeɛle a dɔɔ zeŋ a o puoriŋ a su kparpelaa kyɛ ka dɔɔ are dendeŋe ka pɔɡe zeŋ kyɛ nyɔɡe o taa a su la kparpelaa kyɛ de bone ka o tuuli ziiri ane peɛle ka eŋ o eŋ o kɔkɔreŋ.

Dɔbɔ pie ane yeni la zeŋ bawai zeŋ la teŋɛ kyɛ ka bayi are dendeŋ kyɛ taa fotore enfuoni ba nuuri poɔ a zɛɡe ka a ba naŋ na zeŋ teŋɛ ka dɔɔ zɛŋ a liri o ɡbɛɛ kyɛ taa kapuripelaa eŋ o ɡbɛɛ poɔŋ ka dɔɔ meŋ zeŋ a leɛ o nuuri a liri taa kyɛ zeŋ bone zu ka o kyoɔne ziiri ane sɔɔlɔ.

Yiri la are teɛ be a yiri poɔ ka o puure a waa sɔglɔ ane ziiri kaa teere mine be a nudoluŋ saŋ a meŋ are ka puure waa doɔre nasapɔge taare la o baa kyɛ taa dangbele kyɛ seɛ traza koo da boɔ naa e pelaa kyɛ ba e pelaa baare kyɛ su kpare ziɛ.

moɔ la gaŋ ka teere be a moɔ poɔ ka moɔdonne are gɔɔ ane duluŋ kyɛ ka moɔdonne mine ayi be a sori zu ka lɔ a zoro waana a lɔ ne a moɔ yi la taa kyɛ ka ba kpare bonne do a lɔ saazu a te eŋ maaroŋ.

Pɔge la zeŋ boŋ pelaa zu a de daare a kpare ne k,o tagra kyɛ ka lɔɔpelaa meŋ are a soriŋ ka bonzeɛ toɔ kyɛ ka kuruu be o lambori seŋ ka kuruu kaŋ meŋ gaŋ a sori sensogleŋ waa wogi lɛ.

Noba la are ba waa la nenyaga ba mine su la kaayaa k,a yitaa ka ba eŋ nyɔwoore ka a pɔge ba nyeɛ ka teɛ be a ba puliŋ ka a da baa waa doɔre kyɛ ba waa baare kyɛ ka ba tagra boma ka noba be a puoriŋ kyɛ meŋ daara.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

Noba la zeŋ dire boma ba e la pɔɡe ane dɔɔ ane bibile ba biŋ la a bondirii tabol zuŋ a eŋ a mine peleti peɛle poɔ kyɛ eŋ a mine peleti pelaa boŋkpoŋ poɔ a biŋ pɔɡe iri la a bondiraa kaŋ ɡaa te doɡe eŋ o noɔreŋ ka a dɔɔ zeŋ a su kparsɔɡelaa kyɛ meŋ muulo kaara a bondirii pɔɔsarelee meŋ zeŋ de o nu taare bonnyuuri na be a kɔp poɔ.

Nobɔ bapoi la are a zie ŋa ba are la bɔɔla zu sagre dɛgɛ sagre be laa zie ba bata su la kaayɛ sɔglɔ ka ba banaare su kparepeɛle kyɛ ka kaŋ de kootu a su eŋaa o dene kyɛ ka ba wuo saga eŋ politin baagi sɔglɔ poɔŋ a biŋ kyɛ ka vaare a be a teŋɛsugɔ.

Karebiiri la be ba karediire poɔ a zeŋ, ba taa la a taayɛboɔre na ba naŋ maŋ ŋma a ŋmaabo eŋ a zeŋ ne kare karema do be la a saazu o vuunee la a taa gane kyɛ de o nudoluŋ saŋ kyɛ de o nugɔɔ te a black a dankyini sɔglaa kyɛ ka bipole bile mine meŋ zeŋ a puori saŋ a su kparo ko'o waa kpare buluu kyɛ ka moɔ kponne do be a saazu poɔ ka teere yɛ gare wa gaa.

Bibiiri la zeŋ ba zeŋ la teŋɛ ka pɔɡe kaŋa are dendeŋe a seɛ kursɔɔlaa ka a pare toɔne ziiri ka o su kparpelaa ka o teɛnɛ o nu kyaara a bibiiri ka dɔɔ are a o puliŋ a su kparoo a de kparoo ka a nyaa doɔre kyɛ ka yiri are ka dɔɔ pile a kyɛnsere ka a waa zeɛ.

Dɔɔ la zeŋ a mare vūū dɔɔ la zeŋ ka kurihu boŋ biŋ o nu sɔgaŋ k'o de boŋ taa ka a boŋ waa doɔre kyɛ ka o su kaaya peɛle a de karataa pelaa vili o zu kyɛ ka o sigi te teɛ a kyɛ ka vūū dɔɔ ne pɔge do te zeŋ dakogi zu kyɛ ka ba biŋ bondirii mui a paali pɛrɛte zeɛ a biŋ a nu duluŋ sɛŋ.

Pɔgeba bata la be a kyɛ teere be la ba puoriŋ a pɔge ka noɔreŋ la de boma eŋ noɔreŋ poɔ a boma e la doɔ kyɛ ka o taa kaŋ meŋ ne o nu kyɛ sege tudaa kyaare a noɔreŋ zu kyɛ tie o seɛ

Pɔɡebɔ la ŋmeɛrɛ bɔl ba waa la pooboli bayoɔpoe nenyeni de la a bɔle pare a ɡbɛre zu a bɔle waa la pelaa kyɛ taa sɔɔlɔ moɔ buli la a pake poɔŋ ka ba ba daare a pake poɔ ba su la kparziiri ka ba mine meŋ su kparpelaa.

Noba banuu la zeŋ ba eŋ la bondirii perɛtere poɔŋ a perɛtere mine da baa waa la dɔre kyɛ ba waa baare ka a mine e perɛte palampeɡre kyɛ ka ba biŋ laakpomo a de limpeɛle pɔɡe kyɛ ka pɔɡesarelee kaŋ iri vuune a de a bondirii tēɛnɛ pɔɔkpoŋ naŋ zeŋ a pɔɔkpoŋ muulo kaara la a pɔɡesarelee deme ka bipɔli deɛ are o lamboriŋ meŋ tēɛ o deme.

Lɔɛ zagra la a biŋ, kaa lɔzag kaŋ waa kpoŋ lɛ, a leɛ o puori tɔglaa sobikoɔraa, kaa pare sɛŋ a a waa sɔgelaa, kaa sonsogleŋ waa sɔglaa, kyɛ ka lɔzagra biŋ a a nudoroŋ sɛŋɛ, kaa mine waa peɛle, kaa mine waa lɔsɔglɔ, kyɛ ka lɔ kuree zagra be a zie a biŋ.

Dɔɔ la zuŋ sakiri , o iri are la denden a sakiri zuŋ o seɛ la kuree kɔɔ taa sɔglɔ ane pɛɛle kɔɔ su kparoo kɔɔ waa kpare doɔre kyɛ taa buuluu o puoriŋ a vɔgeli zupili kɔɔ taa buuluu kyɛ tonne zeɛ a sensɔleŋ ka nob paa are a gɔɔ ne duur a ŋmaaroo foto dɔɔ sigi gaŋ la teŋɛ su kpare doɔre kyɛ ŋmaaroo a foto.

Polisiiri la nyoŋ bipole a bipole nyɛ su la kpare naŋ waa ziiri kyɛ taa palepiiɛ kyɛ koo vɔgle zupele sɔglɔ zupele pelaa a kyɛ seɛ kuri sɔglaa a polisiiri bayi eŋ la noɔtuura kyɛ bayi ba eŋ ba mm kpare bonne ko'o e kyɛne kyɛne lɛ ka ba are a bonne puori.

Kuri kaŋa are la a kuri e la kuri wogi a dɔɔ kaŋa are a nyɔge a kuri zie kaŋa taa kyɛ su kpare zeɛ a kyɛ vɔgle kpogri ka dɔɔ kaŋ zeŋ a nugɔɔ sɛŋ kyɛ meŋ de boŋ pɔge o nyeɛ kyɛ meŋ vɔgle kpogri kaŋa are dendeŋe kyɛ meŋ su kaaya ka a yitaa vɔgle kpogri bayi be a nuduluŋ sɛŋ a are ka kaŋ seɛ kuree ane kparoo ka a yitaa kyɛ ka zu o kyɛ ba vɔgle zupili zɛɛ.

Dɔɔ ne pɔge ne bibiiri bata la zeŋ, ba mare la vʋʋ a eŋe gbaal poɔŋ a pɔge de la kuro a toŋ a be kyɛ dɔɔ gyɔŋgyoleŋgyo a seɛ kuri sɔglaa a su kpare sɔglaa nuŋmaara kaa dɔɔ zeŋ dakogi poɔŋ ka dakogi waa dakogi. buuluu kaa bibiiri bayi zeŋ a kyaare a dɔɔ ka kaŋa. su kpare zeɛ ka kaŋa zeŋ a dakogi zu kɔɔ waa buuluu kyɛ kɔɔ muulo kaara o niŋɛ

Noba la zeŋ ba leŋ la maara ka noba kpɛ zeŋ a maara poɔ ba biŋee dakoɡro buluu pɔɡibilii banaare yi wa are la ba niŋe soɡaŋ a seɛrɛ pɔɡelee kaŋ seɛrɛ la a su kparbuluu bayi seɛ la kurbuluu ka a yitaa ka ba de waɡyɛre ŋmaa ba seɛ a leŋ waɡyɛre pɔɡe ba berɛ kyɛ yeɡerekere ka bibile be ba sonsoolensoɡa a seɛ kurbuluu kyɛ meŋ yɛre ɡeese.

Noba banaare la do te are kobo zu ba kpare la kuri ka ba de a mine a dogle zu doɔre kaa do saazu bayi leɛ la ba gbɛɛ pare a daare zu kyɛ vɔgle kpoŋlo bamine ba vɔgle kpoŋlo kpoŋlo ko waa doɔre te do saa.

Pɔɡe ane dɔɔ la are ba ɡbuli la ba nuuri a dɔɔ hɔɔle la kpoɡele ka o waa zeɛ ka o su kparzeɛ a seɛ kursɔɔlaa ka a pɔɡe meŋ eŋ nutuuri o nuuriŋ ka a waa bompeɛle kyɛ ka o meŋ seɛ waɡyɛ a su kpartoɔnɔtoɔnɔ o dotare dɔɔ are la ba nimisoɡa a seɛ kursɔɔlaa a su kparwoɡi ka pɔɡɔ ane bibiiri are a ba puoriŋ.

Bondirii la a biŋ. A bondirii be la perɛte pelaa poɔ. Ba eŋ la mui mui ne bɛŋ la ka ba doge a la eŋ eŋ. Ba ŋmaa la bɔɔdeɛ a eŋ. Ba eŋ la taaleɛ a be. A ŋma gyanlee a eŋ. A de vaare a dɔgle. A bondilaa waa la lapelaa.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

Pɔɔba yoŋ la are noba are la ba puoriŋ a pɔɔba seɛ la maŋkurisɔɔlɔ su kparyaayi ka bie meŋ su kparoo ka o taa zeɛ ne doɔre kyɛ ka ba taa ŋmama a pɔɡe kaŋa zeŋ la a ŋmane ka o do saa kyɛ ka o taa ka kaŋ meŋ de kaŋ naŋ pɛɡele o lambori poɔŋ.

Pɔɔbɔ ane dɔbɔ la seɛrɛ ba su la kaayɛ yaayire ba su la kuri a dɔbɔ seɛ la kuri ka dab kaa waa peɛle kyɛ taa boma kaa da baa waa bluu kyɛ wa waa bluu baare a dɔɔ kaŋ a eŋ bɛlɛntire sɔglɔ ka o yɛ tɔtɔ peɛle a yɛ tɔ peɛl peɛle kyɛ ka ba yɛre kɔkɔ lɛɛre ka pɔɔbɔ meŋ yɛre kyɛ meŋ seɛ bɛlɛntire kaa meŋ tɔ a peɛle ane sɔglɔ.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

Noba bayoɔbo la be a zie nyɛ banaare zeŋ la teŋa kyɛ ka bayi meŋ are ba biŋ la tabol a biŋ kaporo a tabol zuŋ ba bayi su la kpare dɔɔ ane pɔge su la kpare buluu kyɛ seɛ kuri sɔglɔ a zeŋ dakogi kaa bibiiri bayi zeŋ dakogi kyɛre kyɛre zu kaa ka seɛ kuri gbɛ ŋmaa kyɛ su kpare kootu ka kaŋa meŋ seɛ troza sɔglaa kyɛ su kpare ziɛ ka dɔɔ ane pɔge meŋ do are ba saazu poɔ.

Karenbiiri la be karendieŋ ba su la kaayayaayi kyɛ ka ba mine meŋ wa su a banaŋ na wa su kaŋa bebe a niŋeŋ a su kparesɔglaa kparepelaa a de kparesɔglaa ŋmaa a de o nu teɛ o noɔreŋ ba zeŋ la dakogi zu kyɛ ka tabol be ba nimisogaŋ.

Moɔ donne la are a moɔ donne waa la moɔ donne yaga kõɔ mine meŋ ba tu a kõɔ kyɛ ka moɔ donne na ba naŋ boɔlɔ nyuwogi a sige te kyɛ ka teere ba o puori poɔ.

Dakoɡro la yi biŋbiŋ pɔɔ kaŋ zeŋ la a dakoɡi kaŋa zu ka a dakoɡi waa pelaa kyɛ ka a puori waa zeɛ a dɔɔ kaŋ zɛɡe la o nuuri ka a do saazu ka pɔɔ kaŋ muulo kaara o ka dɔba bayi are ba niŋe soɡaŋ dɔɔ seɛ la trɔzɛ a yi kaŋ meŋ su kparsɔɔlaa.

Dɔba bayi ne pɔɡeba la be a nimisoɡa ka dɔbɔ mine a yi be a nimisoɡa a ŋmeɛrɛ ɡaŋɡare kyɛ kaara ba a dɔbɔ bayi ne a pɔɡe be la a niŋeŋ a seɛrɛ ba vuunee la a dɔɔ kaŋ vuunuu la a nuɡɔɔ sɛŋ kyɛ zɛle o ɡɔɔɡbɛre kyɛ seɛ kursɔɡelaa kyɛ su kparbuluu kyɛ o ba e buluu baare ka dɔɔ kaŋ meŋ seɛ torazasɔɡelaa kyɛ taa ɡbɛɡbala kyɛ meŋ su kparbuluu kaa pɔɡeba a seɛ torazabuluu kaakēē kyɛ su kparoo ka o da baa waa buluu kyɛ ba waa.

Dɔɔbile bata la pɛgrɛ boma ba biŋ la laare a ba nugɔɔ sɛŋ yaga zaa kyɛ ka ba biŋ rɔbasɔglaa a pɔɔlee kaŋ huune leɛ o nugɔɔ tuŋaa be kyɛ seɛ munkuri ko da baa waa zeɛ kyɛ wa waa zeɛ baare kyɛ su kparebluu kaa kaŋ meŋ huunaa o puoriŋ a taa dansan a huune ka kaŋ meŋ be aa a o nu gɔɔ sɛŋ a meŋ huune kyɛ leɛ o niŋe a tɔglaa laa laa kyɛ ka ba biŋ laa talakpoŋ a eŋ rɔba bluu a be.

Pɔgesera zeŋ la a seɛ wagye koo waa mɔno mɔno kyɛ ko su kpare ziɛ maale zu ko sige tɔ o seɛ koo zeŋ te vaare zu ka ŋmaane kaa mine zeŋ teŋa ka ŋmaane lee do are o zu soga ka te vaare mine waa ne palanpiire vaare.

Nobɔ la zɔɔ wie a wa kyɛnɛ ba zɔɔ la wie ka ba mine de weɛ a su kparepeɛle kyɛ zɔɔ a wie ka ba mine su kparesɔglɔ kyɛ hɔɔle sɛ moɔupile zeere ka ba mine tuaa puore zɔɔ a wie kyɛ su trɔza sɔglɔ kyɛ su kparepeɛle kyɛ hɔɔle zupile zeere kyɛ mare wosɔglɔ dɔɔ are laa teŋɛŋ su kaayɛ bluu de zutalpelaa a leŋoo zuŋ.

Dɔbɔ la zeŋ ba waa la Neŋyaga ane pɔgeba ka a pɔge are dɛndɛŋɛ a su kpare zeɛ kyɛ de de sipiika tɔgle o noɔre ka ba mine wa zeŋ o pulliŋ a meŋ su kpare sɔglo kyɛ ka a pɔge su kpare zeɛ a maale o zu k'o sigi te teɛrɛ o paresɛgɛ.

Dɔbɔ bayi la dɔɔ ɡyonɡyoleŋɡyo ba su la kaayɛyaayi kparpeɛle kurpeɛle a hɔɔle zupilipeɛle kyɛ eŋ nuuri doɔre a dɔɔ kyaana la tɔkyi a kyaane ne a eŋɛ kyɛ ka ba biŋ bɔtele sɔɔlaa a de bondoɔre dɔɔle a zu

Nobɔ la be a kyɛnaa naŋ ba seɛ la wagyɛre ba seeri poɔŋ a de kuree a teɛ kyɔle sazu ka gaana filag be a kuree mine poɔ kyɛ ka polisirii sigi be a tegɛ a meŋ su ba kaayaa a de kaa kaayaa su ŋmaa ka a da boɔaa waa dɔre kyɛ wa waa baare.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

Toroose koɔroo zie la yaa. Pɔgeba bayi ne bibiiri bata be la a be, ka a pɔge kaŋa are a taa boore ayi kyɛ seɛ torɔzɛ ka o waa palapala lɛ kyɛ ka o su kparesɔglaa, ka a pɔge kaŋa meŋ taa woɔ bon-yeni kyɛ meŋ su kparoo ka o wa peɛle ŋa saŋa. Lɔɛ ayi are la a be ka a lɔre kaŋa waa lɔgiriiŋ ka a kaŋ waa lɔpelaa. Dɔɔ zɔŋ la moto a waana a de boma eŋ a o moto niŋeŋ.

Lɔɛ waa la yaga a pake a kyɛ ka nensaalzɔŋ a bebe kyɛ ka yie do be a saazusogoŋ a yie mine ba mɛ a la ane biriki fɔɛ fɔɛ kyɛ ka bon duloŋ a be a nu duloŋ seŋ ka zu waa buluu kyɛ kaa pul waa pelaa ka poole be poole lɔɛ be a be a mine waa e peɛli kyɛ kaa mine da buaa waa buluu kyɛ wa waa baare.

Pɔɔbɔ bayi la be a kyɛ kaŋ di la suree a tuŋ eŋ silba poɔŋ ka bondoɔre be aa be ka kaŋ meŋ leɛ o nu teɛ kyaare a rɔba naŋ biŋ o niŋeŋ rɔba pelaa kyɛ ka ba biŋ krupootu kpoŋ a de silba dugle a de rɔba bluu biŋaa be a de pilate ne boma kyɛ biŋ silbarre meŋ o nugɔɔ nuduluŋ sɛŋ a biŋ gyɛrika a de kɔp eŋaa be a de daa gari.

Pɔgɔ la zeŋ o zeŋ la dakogo zuŋ a seɛ wagyɛ koo taa zeere ane buluu ane peɛle kyɛ su kparo kyoomakyooma koo taa sɔɔlɔ ane peɛle a le zutaraa kyɛ taa soɔ o nu poɔane waar ɛbbo ne boodeɛ lere berete poɔŋ a pare bokoti pelaa zuŋ.

Nasadɔbɔ ayi ane pɔgeba bayi la zeŋ ba biŋ la tebol ba sensɔgleŋsɔga a dɔgle gama a pare kɔpore a eŋ filaware kyɛ ka a dɔɔ ba bayi pɔge gaŋ zeŋ la dakogi kyɛrɛkyɛrɛ zu k'o waa boŋ pelaa kaŋ meŋ zeŋ ba sensɔgleŋ sɔga kyɛ ka kaara a gane a dɔɔ naŋ taa.

Nobɔ zeŋɛɛ la gɔɔ noba bata be la gɔɔ ka neŋ bata be duloŋ ka pɔge zeŋaa sensogleŋsogaŋ kyɛ ba beŋ tabolɔ ka ba de laptap kyɛ beŋ kɔmpuutari paraa a tabolɔ zu kyɛ beŋ gaŋ peɛli kyɛ ka a pɔge kaŋ iri are deŋdeŋɛ kɔgaa a onaŋ naŋ zeŋaa teŋa kyɛ kaara nobɔ na naŋ be a niŋɛ sɛŋ na.

Komi kobilii la a dɔgle taa a bon bɛrɛ be la a lambore kaŋa kaa bonbil be aa beaa lombore kaŋ ka miliki kobilii a meŋ dɔgle taa a be bon kponne ka bonbil bebe de saminɛ eŋ talakpoŋ poɔ a meŋ biŋ ka rɔba bluu a be a nugɔɔ sɛŋ a meŋ biŋ.

Dɔbɔ ane pɔɡebɔ la zeŋ a dɔbɔ mine arɛɛ ba puoriŋ a su kparyaayi kyɛ a kpare e la buluu kyɛ ka ba te de kɛtedɔre ŋmaa ka dɔɔ ane pɔɡe zeŋ ka a pɔɡe leɛ o nuuri liri kyɛ ka o taa palpie kyɛ ka o de bondoɔre pare o zuiŋ a leŋ zutalpelaa ka dɔɔ meŋ zeŋ su kparpelaa a hɔɔle zupilipelaa.

Nobɔ la tige ba waa la neŋyaga ba mine zeŋ la teŋɛ ka ba mine are deŋ deŋe kyɛ de safiire a biŋ nimisugɔŋ a leɛ ba nimie kyɔgle dɔɔ kaŋ meŋ yi zeŋ la teŋɛ kyɛ su kparepelaa de mi zeɛ ngmaa o kɔkɔre kyɛ meŋ deaa safie kaŋ eŋ o nimisugɔŋ ba biŋ la dakogro kaa dokogro zusugɔ waa bluu.

Pɔllee zeŋɛɛ la o maala la boma o de la bone pare tabol zu a leɛ o nu gɔɔ nyɔge kyɛ de bone meŋ a eŋ o nuduloŋ a de tɔgle a bone na o naŋ dɔgle a tabol zuŋ kyɛ ka nyama nyama bonkuree boma biŋ a nuduloŋ seŋ.

Bibiiri banuu la a de daare a maala ne kandoo kanboo ka a bibile kaŋ zeŋ kyɛ nyɔge a a sitie taa kaŋ meŋ zeŋ a kanboo gbaaleŋ kyɛ ka bata be a puoriŋ kyɛ daara a kamboo ka kaŋ su kparepelaa.

Daba bayoɔbo la a be a kyɛ. Ba do zeŋ la solare zuŋ kyɛ ka mine iri are dendeŋe. Daba bata zeŋ la teŋɛɛ, ka doba bayi ar dendeŋe.ka benyeni meŋ huuni ba doba banaare hɔɔl la kɔgli kaa waa kɔgli dɔrre, ka bayi meŋ ba hɔɔle kpoglo. Ba su la k torasa sɔglɔ a de kpardɔr a ŋma so dɔɔl.

Bibiiri yaga la bebe dɔɔba ane pɔgeba kaa pɔge kaŋ su kpare doɔre kaa dɔɔ meŋ be a ba niŋe saŋ a su Gaana falakyɛ kpare a seɛ Gaana falakyɛ kuri ka o nu bonyene a biŋ teŋa kyɛ teɛ a nu kaŋa meŋ a dɔɔ maale la pata.